Paɣasara ayi n bɛ daa ni bi luɣuli ka tia wola nim biɛni boraadɛ biɛni leemu biɛni kamantoosi biɛni nyaaduwa n nyɛ manʒa n nyɛ apili leemu nyaami nim zaa biɛni

Asidɛnt n niŋ zoli gbuni palli sunsuuni ka loori piɛlli nyɛ asidɛnt ka kurigu tam di puuni di nuzaa ni ka loori ʒiɛ garita tirata ʒiɛ di nudirigu mii ka shɛli gba lahi biɛni ka loya nim garita di nyaanga ka loya shɛli saɣam saɣam bɛ di nyaanga